Ɖeviwo nɔ anyi hedze ŋe ɖe azikpui me henɔ nane kpɔm nua medzedzem o wo katã woɖɔ gankui wodo awu vovovowo hedzraɖo nyui nɔ nukom ame aɖe ƒe afɔkpa nɔ dzedzem ɖewo do awu yibɔ ɖewo do awu blu ɖewo do amadede

Gaxɔmee nye fi ya. Kpovitɔwo nɔ tsatsam. Gaxɔmenɔlawo nɔ dɔ wɔm. Ame ɖeka nɔ nu kplɔm. Ame ɖeka nɔ gaxɔa me Kpovitɔwo nɔ zɔzɔ ɖe ŋgɔa. Abawo hã nɔ xɔa me. Awuwo nɔ afi ma. Ŋutitutunuwo hã nɔ afi ma.

Amewoe nya nɔ fli me henɔ mɔ zɔm. Ɖevi ɖeka nɔ megbe nawò. Wodzra ɖo fine. Amewo Do awu vovovowo. Wòle akpetee ɖe woƒe dzime. Ame aɖewo li ɖe asi henɔ etutum. Ame aɖewo li ɖe woƒe abɔtawo. Wonɔ zɔzɔm. Wo menye fika yim wole o.